Methano omuna omusamane ta longo mofaalama nenge moshikunino. Okwa thikama ena omunino tagu zi omega. Omeya ohaga longithwa kukokeka iiyimati nenge....

Methano omuna uudhila uyali, kamwe okahala okuya momeya. Uudhila uunene shimwe oshiludhe shimwe oshitokele.

Aasamane ohaya hingi ohauto nenge omambakumbaku uuna taya longo mofaalama taya tutu omwiidhi mofaalama dhawo nenge taya pulula moofalama dhawo nomambakumbaku.

Methano omuna omusamane athikama pomulonga. Ita shi monika afa aha oku nukamo momulonga nenge moshana, ota thikama ala tatala omeya. Omusamane oludhe nde okwathikama, kapenasha omuntu eli naye.

Methano omu na omenye yili moshihwa tayi tala kefano. Omenye hayi monika sha wayi koNamib desert.

Pomatala mpoka hapu yi aantu oyendji ohapu landithwa iinima oyindji ngaashi ilya mbyoka hayi longithwa oku ninga uusila no sho woo iinima oyindji.

Mofalama yoondjuhwa ohadhi pewa iikulya opo dhi koke dhi landithwe noku ninga omayi ga longithwe.

Aalumentu ohaya kwata oohi noonete momeya. Ohi ohayi kwatwa ee tayi telekwa yapya mombiga nenge tayi kangwa nomagadhi.

Methano omuna eshina hali longithwa nenge hayi ithanwa ombakumbaku hayi longithwa moshikunino nenge kofaalama shama wala okukoka iiyimati nenge owahala okuninga ofaalama oto vulu oku landa eshina

Methano omu na ofaalama nenge oshikunino yina oshimeno niiyimati hayi koko oongala omboga nokukuna ,hayi longitha omashina gokukuna . Iiyimati shampa yakoko nenge omboga shapma yakumwa nenge omafo shampa gakoko otaga landithwa nenge taga longithwa

Oyo oshithanekitho nenge ethano yondundu enene, ondundu ombambi.

Osho oshitholomo nenge oshitholomitho shiiyuma yiinamwenyo hayilongithwa okuteka omeya tagazi mongoma nenge mopomba. Omeya otaga longithwa okulitha iinamwenyo.

Oongombe odhili kofaalama tadhi longithwa nokulandithwa. Dhimwe ohadhi longithwa okuninga omàhini, opo ga landithwe. Dhimwe oonene dhimwe ooshona.

Ndino ethano lyondjuhwa yatoka ndele oyina iitila, ondjuhwa onene ayi longithwa okuninga omayi oku vala omayi mofaalama, omayi agalandithwa noondjuhwa adhi liwa.

Oyo oshifanekitho nenge ethano lyongolo oshishona nonduli ,mala methano ota tumono owala omagulu gwonduli .